gñeenti potidu benn bi nak pot bu mag la am lu weex ñu taf ci keyit bu am bind bind yu weex am lu girin beneen pot bi nak pot bu nette la benneen bi nak butil bu ndaw la bu nete bopp bi am lu doomitaal benneen butil bi nak mu ngi am lu pink ci ku beer gi mu am lu ñuul

Naari dalli ci rexi jigéen dalli yi nag dalli uude la kaw gi ñum koperle perisi kaw nag mu ni am yu ñuul, am yu orange, am yu nete, am yu bula, am yu weex, am tam yu xonxu ,ñaari peeri dall yi nag ñum koteg ci kookaro bu sokola am lu weex.

Xaleyi góor yuy play fotbal ñyaar yi nak ñungi nduróole mayo yuñ solse momuweex am lu giriin yeneen ñyaar yi tamit ñu ngi nduróole luñ sol seen bubbu yi ñu ngi giriin jube yi ñuul am lu orance.

ci tefe si géej gi nak ñun ci sotti godoron mu am auto yu taxaw ci godoron bi mu ngi am benn konteneer buñ ci tekk konteneer bu orange mu ngi am bend bato bu taxaw ci ganaaw godoron buñ sotti

Palaati veer bu weeh, buñ def makarooni. Mararoona bi nak mu ngi am ndawal mu ngi am tamit kani. Kanni bu green am tam kaani bu honku.

nékk buñ pentiir pentir bu weex def ci lin bu sokola ci nég bi nag ngi am benn almoor bu sokola buñ ci tekk ci kaw almoor bi nakk min ci ac benn kuula bi nak ngi am lu bula ku wir gi mungi weex

biir géej ci biir géej gi nag mungi am benn gaal bu ci ne gaal bi mungi am lu xonko am lu nete mungi am benn waay bu taxaw ci biir gaal bi ci kanami gaal gi nag mungi ambenn gan jax bu naat bu ci sax

Xale bu jigeen bu so rob bu mbasée bu xonxo. Robbu mbasee bi nakk ñu ngi perle ci peggi, xale bu jigéen bi nak niti yéppow sam bu weex , teggrefaa sam bu sokola.

keyti taskati xibaar buñuy woowee de standard keyti taskati xibaar bi nag mungi am nataali ñaar ñu góor ñu sollu weex teg seeni mbaxna takk seeni lu nett keyt gina num ci bind baro mu ngi ray gdc ci foofu noonu ñuy woowee nbr keyt gina ngam bind-bind yu xomxo ak yu weex

néig buñ pntiir péntiir bu nete ci biir néig bi nag mungi ambénn basan buñ ci lam ci kow basan bi nag ay xale yu góor ak yu jigéen ñu ci tokk ëpp doole ci xale yi ñu ngi sol bu nete ak lu sokolaal

Ay xale yi goor yi futbal , ñetti ñi ci ñoom ñu ni ndróole mayo yuñ sol. Ni ngi sol mayo yu bulo am lu weex , kenneen ki ci ñoom ma ngi sol mayo bu ñuul am lu weex.

xale bu jigéen bu sol simsimis ak tubéy bi nag mu ngi am luñu lag lu weex ci wet xale bu jigeen bingi am benni takk-der bu taxaw takk der bi nag mu ngi sol yiira yuñu am lu weex ci seen kanaaw ngi am yenn ñaari tubaab yu góor ñi fa taxaw

xali bu jigéen bu sol garam b bu bu weex garamb bu mbaze ci garambu bi nag ni ko daamina daamina yi ñe nete xali bu jigéen bu ngi tée poset bu nete takk jaaro baaram takk sheen te ko jaaro nopp ci ay noppam mu ngi teggee refaas mu sooru tiya telefonam

xali bu jigeen bu sool robbu mbasee bu weex robb bi nakk ñu ngi perle ndëgg bi ak dën bi xali bu jigéen binamu ngi sol jaaru baaram takk lamam takk jaaru noppam mu ngiy tée posit bu green am lu nete xali bu jigeen bi nak mu ngi teggere faas ci boppam

Nyaari jigeen yu wol ci gënn ci gënn bu mag. Ci seen gannaaw mu ngi am benn jigeen bu fa took sol lu weex am lu nete def mu sóor ci boppam. Ci kanami gënn bi nak mu ngi am benn ganaar bu weex bi ci taxaw.

neeg buñ pentiir pentiir bu weex def ti senge bu sokola néeg bi nak ñum ko burele benn fens bi nak ñum ko karo karo bu nete ci kow fens bi ñum ci daf yenn buñ kër gi nak bu ngi am bunte kër gu ñuul

jigéen yuy fecc jigéen yi nak ñu ngi sollu weex ak lu doomi taal kenn ci jigéen i mingi am benn nataal bumtiyee nataal bi nak ñuñ ci def kana mi kokóor ci seen wet nak mi ngi am benn auto bu doomi taal bu fagaare

ñaari dall ko keti jigéen dall yi nag m ngi am clore bu pink am b shokola am lu ñuul dall yi nak ñun ko teg ci ko maraaj buñ péntiir pentiir bu girin mngi am tambend ganjex bune ci gënaw dàll y

Góor bu segg taba ci kaw taabal bi nag mun ci lal bénn mursu bu nuwul teg ci beneen bu xonko góur gi nag moom i na teekaay ci baat bi ngir sollu giriin.

Ay takk der yu taxaw, jël seen lu xo def seen kote, takk der yi nakk ñu ngi solu ndurule, ci biir takk deri, ci diggante takk der yi , mu ngi am ay nit ñu ci taxaw, kenn ki tubaab ku góor, la kenn ki tubaa bu jigeen.

Kow yoon buñ sooti gordoron. Ci kow yoon bi nak ngi am ben nit bu ciy dox ci wetu yoon yi mi ngi am yenn nekgi n ci samp ngi am né bu xam nañ yu ko pintiir pint bu orange mu am lu nete ñu sengee ko seng yi sokola pég yoon i ngi am ay puol wulu kuran ngi am tame ay garab.

Xale bu jigeen bu sol cipa dagit bu weex, bu mbazin. Xale bu jigéen bi nak mu ngi takka ay lam ci loxoom , takka jaaro baaraam ti yepposeet bu nete, takka sheenam def mees ci poppam.

Biir néeg buñu péntiir péntiir bu nete mu am lu weex ci biir nég bi nak nim ci lal ay basaax ci kaw basaan yi ay xalen ci taxaw xale yu góorak yu jégeen ñoom ñépp nak ningi sol lu doomitaal am lu weex.

Góor guy wol ci gën gu mag , ci kana mam nak mu ngi am bénn bool buñ ci tekk, mu ngi am tamit jigéen ak bénn waay bu ko wor, góor guy ko taxaw ci kanamam nak, mungi tei yi diggam sol mbuo bu ñuul.

Saal buñ tekg ay tóogu, tuogu yu mag yu xanxu. Toogu yi nak ñum ci tekk ay ngéggenaay, bu ci nekk mungi am ngéggenaay bu mag ak bu ndaw, nu teg taabol ci digg bi, ci ganaaw tuogu yu mag yinag m ngi am tuogu yu ndaw , yuñ ci tekk yu am lu sokola.

neek buñ pintiir pintiir bu weex def ci lal bu sokola, mu am taabal ñu teg ci seetu mu am tamit toogu ci kanamam. nit binak bu ngi am duro bu weex net bi tamit nun ko def karo bu sokola.

ray xale yu góorak yu jigeen xalé yi nag ngeenn ni ci ñoom ñu ngi toog ci kow tooc gñaari xale yu góor yi naf ñu ngi taxaw ci ganaaw benn xale bu jigeen ku ibbi kayitam di bind

Palaati veer bu weex, buñ def pompiteer mu am sople, nu def ci salaat. Ci wéti palaat bi nak nu ni def ay mburu tek ci.

Benn etas bu weex bu am bunt ak palanteer yu sokola, ci kana mi etas bi nakk mungem eskala , eskala yiñu ko karo, karo yu bulo am lu weex, ci kana mi etas bi nakk mu ngiam benn ndox buñ ci def.

Nékk buñ pentiir pentiir bu weex mu am li sokolaa nu seng ko seng bu sokola nekk bi nak muy am ay palanteer yuñ pentiir pentiir bu nyuul nu karole ko def eskale ci boori buntu neek bi.

palaati bant bu sokola buñ def maalo bu net ci digg bi tekk ci doomi temate tekk xopci weti malo bimngi am limoŋ buñ tagg buñ ci tekk ngi am tamit sipa-sia ci wet bi

Gñaari xalé yu góora ku jigéen, kenn ku góor ki mu ngi toog ci kow salañ, keneen ki góor ki, mungiy toog ci kow pono buñ teg ci kow salañ bi, xalé bu jigéen bi nag moom ,mu ngi tëdd ci kow salañ bi.

Xalibu góor bu sol xaftaan bu moov. xaftaan bi nak ñu ngi dawal dën bi ak pos bi xali bu góor bi nax mu ngi sol lu net sol dal yi ñuul mu ngi taxaw ci ganaaw rideobu doomitaar.

xale bu jigeen bu sor robb mbasee bu weex mu amborodé bu blo ci loxo yi ak ci pegg robb bi xale bu jigeen bi nag mu ngi tak cheen ci baatam pegg refaasam takk mu sóuram bu weex mu ngi tie poset bu xonko

kow yoon buñ sotti godoron ci kow yoon bi nak mu ngi am bénn auto bu nete bu ci taxaw auto bi nag mu ngi am tam lu ñuul ci biir auto bi mu ngi am juróom bénn nit ñi ci took

gnjet xale yi jigéen yi muuru sol yirey weex am luñuul kenn ci xalé yi jigéeni nak mu ngi took tiyé bind kaayam tée keyit bu ndaw kenneen ki mu ngi taxaw tiyé benn keyit bu weex bu mag ngi am benn góor ku took ci seen wet kuy laal luñ bind ci keyit gi

ci tefe si géej gi nak mu ngi am ay garabi kokko yu si sax mu ngi am bennu néeg buñ ci tabax géntiir ko pendir bu nete ci kana mi négg bi nak ñu ci tekk toogu yi sokola mu am ay ngegena yu nete ñu ngi tektam taabul ci kana mi toogo yi

Nyaari góor ak kenn ku jigéen ki nag mungi taxxaw ci diggéente ñaari góor i sol rob bu ñyuul mu soor mu sóor bu sokola tiyé benn keyit bu weex.

Mboolo mu ran jublu ci benna nék nèk bi nag ñing ko pentir pentir bu netteh mu am buntu bu xonxu ñi def ci seng mboolo bi nag mugii am ay gór ak ay jigéen.

ay xaley góor yu fotbal ñu sol seeni mayo ñenn ñi ci ñoom ñi ngi sol mayo yu orange am lu ñuur ñeneet ni ñu ngi sol mayo yu bula am lu weex

mbooloomu taxaw mboolo bi nekk ngéem ay góor ak ay jigéen ci ganaaw mboolo bi bu ngi am benn etans bin ci tabax li péntiir ko péntiir bu weex mu am ay veer ngi am tam benn auto bu weex bu taxaw seen kote

Nékk buñ karo karo bu weex mu am soo bu gerin mu am weñ bu doomitahal nekk bi nag ci suuf gi niñ ko karo karo bu doomitahal.

zimbu gaynde bu sëkku ci suuf tiim laket ac benn loxom ci kaw ci ganaaw zimbe gaynde bi nak mu ngi am ay xale yu toog ci baan xale ñu ni nduróole luñu sol num ñepp ñu ngi sol lu orange am lu chokola

Key ti tëskati xibaar buñuy wowee de standard , ci keyt ginak mungi am nataali ku jigéen kuñ ci def, waaye dañu na bu buty. Jigéen ji mu ngi teg meez ci boppam, mu ngi sol lu weex am luñuul , ci keyt gina ñum ci bind 4ee jom gambiyeen , ñi nga xam nañu ngi togli xaa seen dellu foofu nunu ca libanon, keyt gina m ngi am bind bind yu xonxo ak yu weex.

Chi teufesi geudggh, chi teufesi geudggh gui nak mungy am benah gaal bu chi neh, gaal bu ndaw buum peintur, peintur bu bleu, mu am lu wekh, chi weti gaal gui nak mungy am yehnah yy yu chi takhaw, njungy takhaw tiyeh mbaal.

yoon buñ sotti godorong ci kaw yoon bi nak mungi am benn taxi bu ci daw taxi bi ñuñ ko pentiir pentiir bu nate mu amlu gireen ci wetu yoon bi nag mu ngi am yenn néekk yiñ ci samp

yoon buñ soti godorong ci kow yoon bi nak muni am bénn auto ku ciy daw auto bi nu ko pintiir pintiir bu bla ci ganaaw auto bi nak ngi am yénn nég ciñ ci samp

Gélegéle bu taxaw gelegele bi nak mu ngi am pentir bu wèèx am lu ñuul, am lu netteh ci wétu buntu bi mu ngi am yenen xalèh gór yu ci taxaw. Mu ngi am tamit xar yi neh ci wétu auto bi.

Mbooloo mu taxaw mboolo bi nakk mu ngi am ñu góorat ñu jigeen ëpp doole ci mboolo mi ñu ngi sol lu nete ñenn ñe ci ñoom ñu ngir sol seen mbax na ñenni ñi ngi mu sooru.

Yoon buñ sorti godoron ci péggi yoon bi nag muyi aw ñaari auto yi ci gaare auto bi ci kanam ñuñ ko pintiir pintiir bi bula bi ci ganaaw ñuñ ko pintiir pintiir bu weex ci weti auto yi nag muñ ambeeni étaas bu xonk buñ ci tabax.

Naari nakk yuñ tàkk ci masin, mansi buñ pentiir pentiir bu green, ci gannaaw ñaari maginak , mungi am ñaari wayyu ci taxaw.

mboolo ci mboolo bi nag upu doole bi yépp ay gorlin ñu lal seeni basa ñennu ñi ngi taxaw ñennu ñi ngi tokk

palaat yi veer bu weex buñ tekk jen buñ faray ak nuebbe buñ baxal ba pare ci kaw palaat bi nak nyung ci tegaat beneen booli veer bu ndaw buñ def soos mu am kaani tumbal

Nii buñ karo karo yu sokola ñu teg ci taabal taabal bi nakk ngir am ay toobu yu jaakarlo ci kaw taabal bi nakk ñuñ ci lal tape bu sokola tek ci ay bukk mu am tamit kaasi weñ.

Yoon buñ sotti godoro, ci kaw yoon bi nag mungi am ay auto yi ci daw mungi am ñaari auto yu orange mungi am tamit ñaari auto yu nètè.

Nitti boor yu toog kenn ki mingi sol lu orange, am lu weex, kenneen ki mi ngi sol lu weex, am lu xonk kenneen ki mi ngi sol ci mis bu ñuul, ku ci dëgg binga xarne moo sol lu weex am lu xonk mi ngit yé benn kayit di ci bing.

Neeg buñ painturr painturr bu weex def ci karo yu weex ci neeg bi nak mongi am bena taabal bu guda taabal bu cxocola mu am lu ñuul ci gannaaw taabal bi mongi am bena togu bu ñuul buñg ci tekk.

kow yoon buñ sotti gordoron ci kow yoon bi ndak mu ngi am gñetti taxi biñ rpentiir yi nete mu amul giriñ mu ngi am tami beneen auto bu ndaw biñ pentiir pintiir bu domitaal mu am yu ñuul

Juróomi xalay góor ak benn xale bu jigén bu taxaw, ñett ñi ci ñoom ñingi sol yirey nete, naar ñi sol mbax na yu doomitaal, yeneen ñett ñi ñungi sol tisa ci weex.

kow yoon buñu sotti go doron ci pég bi yoon bi nak mungi am utu yu fa gaare ndi am utu bu xonxu am utu bu nete am utu bu domita am tem utu bu weex

xale bu jigeen bu sol si pat daggiti mbazee bu nete xale bu jigéen bi nak mungi takk moontoor degg refaas ci boppam ci weti xale bu jigéen bi nak bu ngirnin ci takk ridu bu sokola

yoon buñu sotti godoron ci këw yoon bi nag ngi am benn taxsi bu ci daw taxsi bigñu ko pintiir pintiir bu nete mu am mu ñuul ci ganaaw taxsi bi nag ngim yenn ni kiñ ci sam

xale yu goorak yu jigéen yu taxaw am benn mag bu taxaw seen biir mag bi nag mngi sol rob bu horanc am lu weex takk mu sóor takk cheen takk lam ak jaaro nopp

x b soll ci pag daggiti cup jëre ginak m ngi amlo xonk xale bu jigéen bi mu ngi teggere faas ci boppam takk janronoppam takk lamoom tie kalpen bo weex

Naari jigeen yiy wol ci gën bu magk ci weti gñaari jigeeni mu ngi am benn saaku bu orance bu teggu ci suuf mu ngi am pann bu bula ci sen ganaaw mu ngi am ay garab yu ci saax.

Néeg buñ pentiir pentiir bu xonk nu karaoleko ci suuf ci néeg bi nak mongi am gënna buñ ci dopa ci ko gëna bi monngi am basan mongi am kuula bu xonku am kuber gu weex mongi am tam sewo yu weex ak yu xonku.

Xaleh bu jigain bu sol robu mbazin bu bleu, nju pehrre dehnue bi, xaleh bu jigain bi nak mungi tek grefaas bu njull bu gattu, taku chainam, chi ganawam nak mungi am ay garab yu ci sax.